Palli zuɣu n bɔŋɔ ka di nyɛ pala dibaayi pala dibaayi maa sunsuuni loori nim ŋɔ n nyɛ sarati nima dini n bɛ lala pala dibaayi maa sunsuuni loori piɛlli biɛni ti yi lihi ti nuzaa zuɣu ka daa loori zaɣ ʒiɛ ka di tamya

Salo n deei luɣuli kam ka di nyɛla daani ti ni nyɛ luɣu shɛli polo ka bi sabi ni akiraa niw taawn ŋo wuhuri timi ni ankara n bala maa ti yi lihi ti nudirigu polo ti ni nya ka kpakpa koha ʒiya n kohari o kpakpa ka sikam ku bɛla nimmohi ni

Salima gbubi shee n boŋo daadam biɛligu nyɛla ban bɛ ni paɣaba ni dabba zaa kom nyɛla ŋan deei luɣuli kam kom ŋo nyɛla bini mali shɛli n paɣari salima maa

laɣiŋgu m-bɔŋɔ ka ninvuɣ' gbaliŋ be laɣiŋgu maa ni paɣisara ni nachimba ka ninvu' yino yiɣisi za tooni sa o nyɛla paɣa n-wuhiri ba sodoli shɛŋa ʒii maa puuni

Daani n bɔŋɔ ka bi shɛbisi shɛbisi namda nima ka di nyɛla di koharimi di luɣuli zuɣu tana gba zaasa nyɛla din biɛni ka din lee bɛ roba nim ni tana maa zuɣu tani shɛli nyɛla zaɣ dozim n gba bɛ roba ni

Palli zuɣu n bala ka bia ba chɛchɛ na n ti lu ka paɣa zaŋo pa o naba zuɣu ka gbubo ka kuhura ka so mii gba kuriya kihiri ba ka tabi o puli ka so ʒɛya n ŋmaariba la Anfooni paɣa maa nyaanga shikuru bihi ayi nyɛla ban ʒɛya ka yɛ shikuru niɛma din kama nyɛ zaɣ dozim

Luɣuli kam deei niraba ka niraba ban biɛni maa zaa nyɛla bin gbiri salima tankpaɣu puuni ka bi lihiri bori salima ŋo ni bi nimmohi zaa

Paɣaba n boŋo bi mii nyɛla paɣaba anahi niraba ayi ʒila kpalansi ka yino ʒi baɣati din kama nyɛ zaɣ vakaɣali paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi ka yino zaŋ chinchin ʒiɛ zaŋ kpabi o bia ka gbubi kpalaŋ bili o nuuni amaa o bi ʒiri binshaɣu

Baanjiri Duu n bɔŋɔ ka bin duɣu bɛ di puuni di mii ʒɛmi n miri tihi tia shɛli gba zaasa tabila dikpuni ka bolfu nimaata bɛ baanjiri duu ŋɔ ni dibaayi yilimi ka zaɣ yinga tabi zuɣusaa ka adaka gba zaa sa biɛni ka nyɛ zaɣ piɛlli

Paɣaba n boŋo bi mii ʒila taha bi zuɣuri ni ka bi puuni so ŋmaligi lihiri o nyaangi polo bi zaa sola chinchina ka nyaangi lan maa so chinchini ka yɛ daliya din kama nyɛ zaɣ vakaɣali bi mii zaa bobla bobsi

politɛsa nim kpɛna riŋ ni bɛ ti puhi daadama bɛligu maa be mi kpɛna ni lori nima ka yɛ nɛnpiɛlla ka so pɛlizupiligu salo maa nyɛla ban yina pam ni be nɛba mariba

Paɣa nyɛla ŋun ʒi daangi ni n chimdi suwiit baari ka piɛɣu nyɛ din tam silba zuɣu ka o yaari suwiit baari maa n niŋdi di puuni niraba gba bɛ dundoŋ maa ni pahi o zuɣu paɣaba ayi n ti pahi bihi

Palli zuɣu nbɔŋɔ ka loori nim anahi nyɛ sarati n dondoya ka niraba piɛ n gili loori nim maa so bɛ di puuni n yɛ niɛma ka niɛma maa nyɛla zaɣ nuɣso ka so ʒɛ nimaani ka mali zabi waɣala ka so gba biɛni

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ di puuni ni gala ni zahama n ti pahi kpam boraadɛ maa mii di kalinli ni paagi dibaanahi zuɣu ka gala maa mii gba nyɛ dibaata n ti pahi zaham

Dibu saha n bala ka bia mini ninkurigu ʒi teebuli zuɣu ka bia zaŋ bindirigu n niŋ ninkurigu maa nolini ka ninkurigu maa zaŋ suhupiɛlli n nyiiri bia maa ni zaŋ binshɛli n niŋ o nolini maa

Paɣa kpɛm n ʒi daangi ni o mii ʒila daangi ŋo ni ka di nyɛla o chimdila waagashe ti ni nyɛ ka noɣati nim pɛ n gili o ka daangi ʒɛya ka silba nyɛ din tam di zuɣu ka o ŋmahari waagashe ŋan na bɛ o nuuni ka di nyɛla o ni pun chim shʋŋa gba

moɣali m boŋo ka ŋarima ayi bɛ di puuni ka niraba bɛ ŋarima nim ayi maa zaa puuni din miriti ŋo niraba ayi n bɛ dinni ka bi yɛ daliya nima din bɛ tooni maa ni niraba ata n bɛ di puuni ka ŋun bɛ di sunsuuni maa yɛ daliya ŋan kama nyɛ zaɣ ʒiɛ

Salima gbibu shee n boŋo Daadam biɛligu nyɛla ban bɛ nimaani ka bi kalinli nyɛ niraba apoin mashin nyɛla ŋan bɛ boɣali maa ni ka so kuriya ni shoovuli ka shab ʒɛ zuɣusaa